Enjovu, enjovu nsolo nnene era enjovu zino ziri mu muddo ogukaze, waliwo emiti wabbali, enjovu zikuumibwa mu bifo ebiterekebwamu ensolo ez'obulambuzi, abalambuzi bava mu nsi ez'enjawulo okujja okulaba enjovu mu nsi eya Uganda.

Abakyala beetisse enku ku mitwe, abakyala bano bali mu kkubo era mu luguudo lwe batambulira mulimu ettaka, wabbali w'oluguudo waliwo omuddo n'emiti. Abakyala abasinga bakyaba enku basobole okufumbira abaana baabwe emmere.

Abasawo bayina bye beetegereza bambadde amataawo ameeru era ne gaalubindi ne giraavuzi. Abasawo bakozesa ebintu bino okwekeŋŋaanya ebintu ebimu.

Omwana omulenzi ali kumpi n'ennyanja, ayina akantu k'ali mu kuzannyisa akalinga ennyonyi. Akantu kano kamusanyusizza nnyo, abantu bagenda ku lubalama lw'ennyanja okuzannyirayo.

Omukyala ali kutunda ku mudaala, ku mudaala kuliko obummonde, ennaanansi, entula, ennyaanya, ovakkedo, amatooke n'ebintu ebirala. Omukyala yeesibye epulooni ayambadde essaati eh eya kiragala ne sikaati erimu ebikuubo ebimyufu n'ebiddugavu.

Laputoopu eri ku mmeeza waliwo n'essimu n'ebimuli waliwo n'eggiraasi y'amazzi n'ekitabo n'ekkalaamu, omuntu ono ayina by'ali mu kusoma. Laputoopu eyambako abantu mu kunoonyereza ku internet.

Omukyala alina by'afumbira mu kkalaayi, akutte ekijiiko afumbira ku cooker. Omukyala ono afumbira wabweru era asitamye, yeebikkiridde, yeebikkiridde ebigoye ebiri mu langi emmyufu n'enzirugavu.

Omuzinga gw'enjuki, omuzinga guwanikiddwa mu muti, omuzinga gukola ng'ennyumba y'enjuki, abantu abalunda enjuki batera okubeera n'emizinga, era enjuki zituwa omubisi; omubisi gutundibwa abantu ne bafuna ssente.

Takisi yeetisse emigugu waggulu ku katanda aka takisi. Takisi esaabaza abantu, eri wabbali w'oluguudo. Awo w'eri waliwo emiti egy'enjawulo. Takisi etuuza abantu kkumi na bana.

Omuvubuka ali mu kwokya mataffaali. Amataffaali gano yagatadde mu ttanuulu, ttanuulu erimu enku nnyingi, enku endala ziri wabweru wa ttanuulu, omuvubuka ono atudde ku nku zino.

Ennyumba enkadde, ennyumba eno kuliko amabaati, kuliko n'enzigi ezibajjiddwa mu mbaawo, kuliko n'amadinisa agabajjiddwa mu mbaawo, ennyumba eno baagisiiga langi enzirugavu, waliwo n'omuddo, emabega w'ennyumba waliyo amayumba amalala amakadde n'omuti.

Enkota z'amatooke. Amatooke galimibwa mu nsi eya Uganda mu bitundu ebya Ankole ne mu Buganda. Abantu bawoomerwa nnyo okulya emmere ey'amatooke era emmere ey'amatooke bw'eba efumbibwa bagiteeka mu ndagala. Amatooke gano mmere ya ttunzi nnyo mu Uganda.

Ezzike liri mu muddo. Ezzike lirina langi enzirugavu ne kivuuvu. Ezzike kisolo kya bulambuzi era amazike ogasanga mu bifo ebikuumibwamu ebisolo ebyobulambuzi. Abazungu bettanira nnyo okujja okulaba amazike.

Olubalama lw'ennyanja. Ku lubalama waliwo abantu bangi, abantu bali mu kkola emizannyo egy'enjawulo, waliwo eŋŋamiya, waliwo omuntu atudde ku ŋŋamiya; mu mazzi mulimu abantu abali mu kuwuga. Abantu banyumirwa nnyo ennyanja kubanga basobola okuwuga n'okuggyamu ebyennyanja.

Esseppiki eriko enziro eri ku kyoto. Mu kyoto mulimu enku era ziri mu kunyooka zirimu omuliro. Kuliko bye bafumba ku kyoto mu sseppiki. Kuliko amayinja ku bbali.

Omuvubuka aweese enkota z'amatooke ku ggaali. Ku ggaali kuno kuliko olugoye oluli mu langi enzirugavu era omuvubuka ono ayambadde akasaati aka kyenvu n'empale ennyimpi omuvubuka tayambadde ngatto. Omuvubuka amatooke ga yeetisse ku ggaali ayina w'agatwala era abantu bawoomerwa nnyo okulya emmere ey'amatooke. Amatooke bagafumbira mu ndagala oba ne mu sseppiki mu mazzi.

Yafiisi erimu kompyuta waliwo n'ebimuli ku mmeeza, waliwo ekikopo n'entebe. Abantu batera okugenda mu yaafiisi okukola era bateesezaayo ebintu bingi.

Ente eyina amayembe amawanvu. Ente eno eri mu langi eya kitaka era w'eri waliwo omuddo. Waliwo n'ensozi ente zituwa amata n'ennyama era abantu mu mata bakolamu n'omuzigo. Ente bazitunda ne bafuna ssente.

Abasajja basamba akapiira, abasajja bano bambadde jjaze, jjaze emu njeru erimu ebya bbululu, endala nzirugavu zirimu ebikuubo ebya kacungwa. Abasajja bambadde engatto ezisambibwamu akapiira ne sookisi eza kacungwa. Omupiira gunyumirwa nnyo abasajja era batera ogguzannya okwesanyusa.

Empologoma eri ku ttale. Empologoma erya nnyama. Empologoma y'emu ku bisolo ebiri mu Uganda ebireeta abalambuzi. Empologoma zibeera mu bifo bye baterekamu ebisolo eby'obulambuzi. Empologoma eri emu kw'ebyo ebisolo ebireeta ssente ennyingi mu Uganda.

Abasajja bali ku ppiki bali mu kkubo, mu kkubo mulimu ente, ente ziri mu langi eya kitaka, wabbali waliwo obusubi waliwo n'amayumba era amayumba gano gali mu miti, ente zituwa amata n'ennyama abantu bazirunda okusobola okufuna ssente.

Ekkanisa eri mu kuzimbibwa. Ekkanisa erina amabaati agali mu langi eya bbululu eyina n'obukajjansi obugi obugiteekeddwako mu langi emmyufu. Ekkanisa eno abantu bagendayo okuwoowebwa emyoyo.

Ezzike liri mu bikoola. Ezzike liri mu langi enzirugavu. Amazike galya ebikoola, ebiwuka, amenvu n'emmere endala ey'enjawulo. Amazike bisolo bya kyabulambuzi era bikuumibwa awantu awakuumibwa ensolo.

Omuwala yeetisse enkota y'amatooke ku mutwe, wansi w'enkota eno waliwo olulagala, omuwala aweese omwana omuto ku mugongo, ayina ne ky'akutte mu ngalo; omuwala ono ali mu lusuku, olusuku lulabika bulungi.